Abantu babiri ng'omu akutte akantu mmukono akateeka ku gwa munne, abantu bano omu ayambadde ekijaketi kiri mu langi ya maroon omulala ayambadde ekikooti kiddugavu beesibye obukookolo bweru.

Ekibira ng'ekibira kino kirimu amakubo ga mirundi ebiri, amakubo gano ga ttaka. Ekibira kino kirimu emiti giri mu langi ya kiragala. Ekibira kino kyeyawuddemu ebitundu bisatu.

Omuntu ng'anaaba engalo n'amazzi. Omuntu ono emikono gye myeru, omuntu ono ayambadde etissaati eri mu langi ya bbululu omukwafu.

Abazungu babiri bakutte eby'okuzannyisa by'oku mazzi nga batambula. We bali waliwo ekkubo era nga ekkubo lino si lya ttaka. Abazungu bano ba omu ayambadde engoye nzirugavu omulala ayambadde ssikaati mmyufu.

Ekibira ng'ekibira kino kirimu emiti mingi. Ku bbali w'ekibira waliyo ensozi nga wakati w'ekibira waliwo engeri y'omuddo guli mu langi ya kiragala.

Ekyuma kikalimagezi nga kiri mu langi enzirugavu n'enjeru. Ku mmeeza we kitudde waliwo essimu, eggiraasi y'amazzi, ekitabo n'ekkalaamu. Ku mmeeza kwe bitudde yakolebwa mu mbaawo era ng'eri mu langi ya kitaka, ku mmeeza kuliko n'ekimuli.

Ekkubo nga lya kkoolaasi, mulimu ekimotoka kiri mu langi emmyufu. Ku bbali w'ekkubo waliwo eggaali ne ppiki, waliwo amayumba. Ennyumba emu eriko langi ya orange n'ebeerako n'ebigambo, ennyumba endala eriko amabaati meeru nga makadde era nga gano gaatalagga.

Omusajja ng'atudde ku nku omusajja ono ayambadde enkoofiira ku mutwe. Emabega w'omusajja waliwo ettanuulu era nga mu ttanuulu muno mulimu omuliro.

Ensiisira era ng'eno nnene ddala, w'eri oluggya lwa ttaka, ku bbali w'ensiisira eno waliwo emiti ne wabeerawo n'akayumba akatono kali mu langi enjeru.